Biskit ɗo sili haa kanti ,haa ɓe sorata ɗi. Ɓe ɗo naftira be biskit on, ngam nyamugo mawɓe be ɓikkon pat, ƴakka biskit .Ngam ɗo mari nafu, ɗo itta veelo haa ɓanndu ɓii aadamajo.

DS tivi be rimod ɗo joɗi ha dow kwali, nda juungo goɗɗo ɗo wanga o ɗo jogi DS tivi man. Ɓe ɗo naftira be majum ɓe hauta haa tivi ngam laarugo tashaji ɗuɗɗi.

Ngilnga ɗo dilla ha leddi. Ngilnga ni ɗo nder dabbawa on peppeton ko en mari ɗo mari kosde duɗɗe da ɗum be nonɗe duɗɗe ha ɓandu mai ɗo dilla.

Nokkuure sooruki ɓiɓɓe leɗɗe nyameteeɗe, ndaa haaɗo ɓe ɗo kasi ayaaba, leemu, apul nonde ɗiɗi. Ndaa himɓe ɗiɗo ɗo dari, gooto ɗo jooɗi. Ɓe ɗo naftira be man, ngam nyaamugo, ɗo mari nafu masin haa ɓalli.

Oldi ɗo rufi ha dou kapet nonde danejum be yelo roɓe on naftirta be majum woɓɓe ɗo haɓɓa ha kesi maɓɓe woɓɓe ha dande woɓɓe ɗo fala ha juɗe ngam paune.